palli zuɣu m bɔŋɔ ka loori nima paya chana ka niriba pam ʒe loori palli ŋɔ maa yaɣili pirim' paɣa bela bɛ sunsuuni n-ye pirin' nema ka pili zupiligu o gala wɔch ka niŋ noosi masks.

Bɛ sala pooli waɣala waɣala di zaɣa bobgu ka tiŋsi gilaagi nima gnanigbili tiŋbobigu gilaagi m be dinni Silimiin tiŋsi laribu tiŋsi ni gbansabla tiŋsi zaa ha biɛla dinni.

Saa n-kuli ku n-sabigi ka sarati niŋ ka yili kabisikabisi. Yili maa dari ni di bulookunima ni bɛ ni zaŋ binyɛr' shɛŋa maali li. Wayanima zaaha n-wurim n-dɔya ŋɔ ka tihi din gili yili ŋɔ din na ku zanzaya.

Bi bihi ata n bɔŋɔ, bihi ŋɔ zaɣi yini ʒila kuɣu bɛni zuɣu ka o puuni yinɔ gbubi bi' bɛla ŋun gbubi biiŋɔ tabila ɔ jirili kabi ye liiga. ɔn gbubi bi' bibɛlisoŋɔ mi ye liiga piɛli ka di lee daɣi

Doo mini ɔ paɣa ni ɔbiya ni bi baa ni be bi yili san ban ni yili maa nyɛla jiran bisa n za bi nyaaŋa ka lɔɔri ʒɛ yinɔ tooni paɣa ŋɔ ʒila lɔɔri maa zuɣu n gbubi b i bibilifuŋɔ ka doo maa mi ʒɛbi luɣili ka bi niribi ata ŋɔ zaa zaŋ minti n pili bi maŋa

niriba n niŋdi damostirɛshin be mi zaaha nyala dabba be gbibi la pilakads din mali yatɔɣ shɛŋa din chɛ ka be niŋdi damostirɛshin ŋɔ maa di zuɣu be yɛ la nɛɛnsabla ka be pam mi pili zipli ʒahi ka shɛba mi pilli zaɣ sabla

Bipuɣimbila n-ʒi kuaya ni n-gbibi hama bila n-ŋmari kuɣa. O ʒila tiŋgbani ni ka teegi o napɔna bahi. Bia ŋɔ pamla o zabiri ka doo ʒi o nyaaŋga ka so mi lahi gbibi kuɣ' karili m-mali li tiriti bia ŋɔ ni o ŋma.

Bibihi m-be bɛ kilaasi ka shɛba ʒi bɛ dɛkisinima zuɣu ka shɛba mi zanzaya ka bɛ daalifa paɣiba ayi be bɛ sunsuuni ka bihi ŋɔ suhu ku paligi ka bɛ be kilaasi maa ni. Kilaasi ŋɔ peentila yɛlo ni zaɣ' vakahili.

Teeku noli ni m-bɔŋɔ ka paɣ' bɔbigu zaya n-dari zahim zahim gbahiriba sani. Bɛ shɛba sɔla chinchina ka so mi so jiinsi n-nabi o jira n-za nyaaŋga polo ha ka shɛba mi gbibi zahim maa taha puuni.

Niribi.n ʒiya bɛ chanila demostresion ,bɛmi galisiya, ka ŋubila ye liiga yelɔw kapiri shuu, ka sɔ jinjam sabinli , ka zaŋ liiga piɛli lɔ ɔ sheeni ka ŋun bala zaŋ dɔɣi tirɔ

Chinchina daa puuni n bɔŋɔ ka chinchina dabam dabam yiliya ka paɣibi mini dabbi zaa ha chani daa maa sunsuuni so mi ʒila chib vum nkohiri daaŋɔni ka chani pɔlibili shɛli din do daa maa sunsuuni ŋɔ

Paɣi mini dɔɔ n wari bi kali waa, kaye bi kali ne ma. bisola kentɛ. chinchina. ka namda ka bi naba ni, shab mi zi la bi nyaaŋa polɔ duuŋɔnin lihiri ba waa maa ka lara silimiingi mi gba n zi bi nyaa ŋa hala,

Paɣi n chani talla ka ye liiga pink, nizupilgu pink ka ,katuzu gu ka parante tam ozuɣuni. bin yahiri din be parante ŋɔni brashi din sahiri zabiri ni din sori tin gbanni shuw polishi be dini ka tom. gbubi liɣiri onyini.

Tingban ni mahi mi ka saa n mi la ka sarati niŋ ka bi vari kpiinba niŋdi pirinsi loori nyaanga pirinsi loori nim maa zaɣa bɔbgu n ʒi tooni ŋɔ pirinsi maa shɛba bɛ ni maa ni ka shɛba mi ʒɛ palli maa yaɣali n yaari foto nima.

Bipuɣunsi n yɛ bi kali niɛma ka chɛni palli zuɣu bi mii zaa sola chinchina bi nyoɣani ka shab piri bansi ka yaɣu bɛ bi shab mii nyingoli ni bi ʒila binyɛra bi zuɣu ni

Bi wuhiya bi ni paɣiri nuhi venyalinga shɛm kazaŋ paɣa n niŋ di dikotɔmsi ka ozɛya m paɣiri ɔnuu ka ban be nyaaŋa ŋɔ mi zaaha ka shɛb ziya. ka shab mi zɛya n lihirɔna.

Bihi anahi n bɛ kuligi ŋo ni n toori kom bi zaa ha napona siɣila kom ŋo ni bi yino gbubila kurigu boɣatika yino gbubi roba boɣati ka di nyɛ buluu ŋunbala ha mii gbubila roba boɣati ka din nyɛ zaɣ piɛlli ka naan chɛ ŋun gbubi tahapoŋ

Bihi mini bɛ daa liifa n bɛ klass bɛ daalifa ŋɔ nyɛla doo ka pini ɔ zabiri zaaha ɔ sɔla jiins ka ye shete branw and white dizuɣu ɔ bɔhiri la bɔhisi ka bihi maa puuni yinɔ wuɣi ɔ nuu zuɣu saa ni ɔ ti an sa.

Paɣibi ayi n ye bikali nema ka wari bi kali waa , bin ye neen' shaŋa maa mi. zaa nyɛla zaɣi yinsi, bi niŋla, yaayi, ka niribi pam zɛ bi nyaaŋa n yuuni bi waa maa bi puuni yinɔ nyɛla nese, ka bi puuni nyinɔ nyɛ zom layɔng paɣa ,ka bipuuni nyinɔ ye kparili,

Sarati n niŋ palli sunsuuni ka Loori dibayi saɣam n ʒɛya yinga taaya nim yimi ka loori maa maɣalim maɣalim ka yinga mii biligi do palli maa yaɣali so mii n ba moto ka yɛ liiga yɛlo n bɛ palli maa yaɣali chɛna

Bipuɣinsi anahi n-ʒi gooni gbini m-diri alizama. Bɛ zaaha yɛla liiga waɣila ka di lee be bɛ duna ni. Bɛ zaaha pamla bɛ zabiri ka che ninvuɣ' yino kɔŋko bɛ mi zaaha gbibila shikuru bukunima.

Daa puuni n bɔŋɔ. kapaɣibi zi bi n kohiri bin yari shaŋa gbuni, bi teebuli nim gbuni bi puuni yinɔ sola chinchini ka ye chinchini liiga ka yaɣu zaɣi piɛli. be onyiŋgolini, ka oga waɔchi, ka bɔb bɔbiga

Doo n ʒiya n yɛ liiga dibayi din bɛ di puuni maa nyɛla zaɣ kpaangala ka din pa dizuɣu ŋo nyɛ chinchin liiga ka o so chinchin jinjɛm n gbubi baaji ʒiɛ ka piri namdi ʒiɛ o pilila zipiligu din nyɛ zaɣ sabinli ni zaɣ piɛlli ka kpa ninkpara ka tom gbubi liiga yaha ka digba mii nyɛ kpaangala kala

ʒijuŋ puuni n bɔŋɔ ka kuɣi waɣinli ʒa dinni ni zaɣi bihi ayi bɛ peenti laduuŋɔ tampilim kala kadi takoro. nya zaɣi karili ka dimi mali kichin ka picha diba yi tabi di kpuni ka teebuli ʒa di sunsuuni